I'nayitikoota bajibotosaako bajikubaako bisaala kutulo, ku nayikota kwene bataako kyiitu kya blue, ne mugaati umwo bateleemo bidomolo bya yellow, kutulo uku lidooyi busa bakutaawo kiitu ta, bakubyalawo kyiitu da nenga a'lubega aliwo i'color ya green iye bunyaasi bwa green, ne bisaala nabyo biliwo, bili ne gamakoola ga green.

Lindoyi limaali liliko bunyaasi bunyaasi bu bunyimpi bunyaasi bu bulala bwa'green bulala bulimo i'colour iya' nabinzali